Yooni tali, ay nit di dawal velo, ñi doon góor, ñi doon jigéen, am ñu gaddu ay shaak ci seen ganaaw.

Góore bu ñuul sol mbaxana nekk ci masinu waruwaay bu yem dardi ko dawal am yena masinu waruwaay yi nekk ci booram.

Mbedda am masinu waruwaay bu ñuul bu tahaw, ci ganaawam am ay nit yu fa nekka ñi toog ñi di doh gaddu ay saag.

Yoon, yooni tali ci pegga gi am masinu waruwaay bu yanja bu tahaw, am jigeen bi doh, am ñu nekk ci ron mbaar bi.

ay xalé taalibe ñuy foo ñi doon góor ñiy doon ay jigéen ñi ñi nekk ci bor bi ñi ñu nekk ci bor bale

Fukk-benne góor, doon yi ndaw ñuul, nekk ci ikibi Gambiya bu mag bi, am ñu taxaw am ñu segga.

Naari peri dalla yu nduroo nekk ci suuf, am yeneen ñaari pery dalla yi weex nekk ci ronam.

Bereb bu ay nit nekk ñaari nit ci kanam di dox kiy sol lu ñuul ke sol teni am yeneen ñu nekk senganaaw sol teni ñiy solun teni ñeneen n ñu nekk ci mbaar.

Ay haley yi talibè nekk ci berë bu jangeekaay. AM ñu tahaw, am ñu toog am ñu èkati senn loho taabul worr leen nekka senn diga nu ngi sol yire yu nduro walle.

Mbedda , am masunu waruwaay bu weex bu taxaw, buntam ubeeku ci booram am bunta buñu yonne xaalis ak jot xaalis ak dugal xaalis.

Yoon, yooni tali am masinu waruwaay yi daw. Am ñuy taxaw ay nit di dox ni doon góor ñi doon jigéen am ñu gàddu ay saat.

Berëb, am yoon mu talal melni tali, ci pegga gi, am garab am ay nékk yu fa nekk, si booram, mi ngi am palaasu sangoo kaay.

Am garab mu ngi tegu ci suuf ci kaw lu weex, di faj bopp bu meeti, baat bu meti, ndiga bu meti, buñ bu metti, ak feepu fuy meti ci yarami doami aadama.

Bunti xibaar bu nekka ci gambia. Yi di jotali xibaar xibaar yu fis ak yu wer ci biir gambiab yi ak ci bitim gambiyam.

Am jigéen, bu ñuul, took di ñaw, tiim masini ñawee kaay bi, sol kala bu weex.

Ay nit yu bari nekk ci berëb oppa doole bi yépp ñu ngi took. Am ñu doon jigéen ci seem biir. Am ñu doon góor ñi ngi sol yi mbaxana. Am ñu taxaw ci ganaaw.

Am góor bu ñuul taxaw sol mbaxana bu weex tienatekaay bi ngiy dal di nata benn brikk.